Defteji: Defteji je jangugo. Deftere do ni ɓedo janga on lara tarihiji je Saluɗi heɓa ɓe anda nafoje tarihiji mai. Defte ɗo ɓe ɗo fassira ɗum on andina himɓe.

Abarba andiraɗum be paina pul, abarba ɗo ni furut on ɓe ɗo naftira ɗum ɓe nƴa ɓe nyaama ngam ɗo naafa ha ɓandu sosai abarba man ɗon naftira ɗum on ha nyaamugo.

Ganyetea be habbi be sigi ha do tebul, ganyentea doni be do dolla dum unyara lekki on do nafa ha lekki shawara be do habbi dom kabbe kabbe jeri dum ha do tebul.

Fulawaji fulawaji ni ɗo vo’ina babal, ɗo haskita babal, to awati fulawaji ni alaran babal ɗo haskiti, mahol bo ɗo sera fulawaji mai pentiwol mahol mai bo ash kolo, jamdi jamdi mai bo penti be ash kolo, ha gefi mai bo ɗo penti be milik kolo.

Kolla, kolla ɗo ɓe ɗo naftira ɓe mai on siga pilet ji ha nɗer mai kofiji, ha kolla mai ɓo ɓanɗu kolla mai ɗanejum ɗo zani ha chaka mai hoto.

Babal sorugo nyamdu, te burji ɗo shiryi be koronji, penti babal mai bo blu, be le maru bo danejum.

Makaroni, makaroni ni ɓe ɗo wa ɗa ɗum be fulawa on, to ɓe murzi ɗum be fulawa, sai ɓe defa ɗom ɓe nyama.

Tutawol leddi fere tutawol mai bo ɗo mari kala tati kala bulu, danejum be boɗejum. Ha boɗejum mai bo ɓe ɗo zani sta.

"Sarka ɓe yeri be kuje juɗe'Sarka ni ɓeɗo wata ha ndande yeri ɓeɗo wata ha noppi kuje jungo bo ɓe habban ha jungo ngam faunugo.

Gaasa, ɓinngel debbo ɗo jooɗi on bee gaasa mun, o waɗi koylin gaasa nii vooɗi. Oɗo haɓɓi ribon, daa gaasa man, oɗo waati yeri maako manne, oɗo fauni yeeso maako vooɗi.

Mayo, mayo ni ɓedo ya mayo ya yeda ndiyam ha nder mai ngam yarugo, lotugo, himɓɓe bo ɗiɗo goto ɗo rondi leɗɗe, goto bo ɗo va'i ha dou mashin ha sera mayo mai.

Woodrob on ɗo tappi on haa banndu mahol. Ɓe tappi on ngam ɓe ciga kare haa nder maajum. Haa dow may bo ɗon duroowaaji. Duroowaaji, daga ''gold'' ɓe sigan taasaaje mum haa nder may.

Janareeto. Janareeto ni, ɓe ɗon naftira ɗum on, ɓe waɗa petur haa nder mai. Ɓe kunna ngam haskuki babal.

Panɗe ɓozuwa, panɗe bozuwa ni ɓe ɗo defira ɓe Mai on ɓe ɗo defira nyamdu ɓe Mai, ɓedo dollira perpesu ɓe mai.

Taso be maɓode taaso ni ɓedo waɗira nyamdu on ha nder mai nyamira be mai ɗe waɗa nyamdu on ciga ha der taaso.

Ɓinngel ɗo dari talla keke mum, be o ɗo ɓorni yinifom ,waati kamvas maako ,vakki booro. Galomji bo ɗo haa sera maako o ɗo haɓa nastugo dammugal saare.

Mase, mase ni minɗo waɗa ɗum ɓe marorio, ko be krori flawa, mase ni ɓeɗo nyama on ngam nanugo bellɗum ɗum d je suno on masin.

Madi sara timmaka on kompilite ɓe ɗo sukli on bo’ina babal madi me nda siminti ɗo jiɓi bokoti ɗo dari.

Katako ɓeɗo siga deftere qur an on ha nder mai, kaataako mai jei al ada on himɓe naftirta ɗo siga an ko maɓɓiti ɗo to janga.

Labule In an Aut, Labule ɓe ɗo Waɗa ngam ɓe waɗa Dekoretin Suudu, to Awaɗia Labule ɗo Wo'ina Suudu, to Haɗonini Labule mai Kala ɗiɗi'on e Lesmaini Mil kolo e dou Maibo ɗo Hauti be kirim Kolo.

Diga, diga ɗo ɓe ɗo soppira kuje on be man, tebur bo ɓe ɗo naftira be may ɓoftira leddi. Ko to ɓe giiɓi siminti, ɓe ɗo nyeɗiraɗum be cevur may.

Leggal kwakwan manja, leggal kwakwan manjani ɓeɗo pusa ɗum nyama, ha nder leggal kwakwan manja mai on be kwakwa mai on bo ɓeɗo ɓiɗɗo waɗira manja.

Goɗɗo ɗo rongini ha kobim bewa. Be butali bo ɗo awi. Leɗɗeji furawaji ɗonha kombi mai.

Flawa ɓe ɗo awi ɗe bon ha nder gogonji ɓe waɗi leddi ha dow man, flawa ni ɓe ɗo siga on ha sare, ko ha ofis ngam ɓo vo’ungo babal.

Jawarin wato yariji yariji fere fere goɗɗi juɗɗi goɗɗi ɓo rammuɗi, bedo wata yari ɗo on ngam faune robe to godɗo wata yari maibni fauna voda.

Kakulet, ɓeɗo sora ɗum ha Supa maket, ɓeha kantiru. Sakulet ni hunɗe murugo ɓe ɗo mura ɗum.

Dammugal ɗo maɓɓi be kuwaɗaw, dammugal njamndi.

Koromje ɗo chiryi cental tebul ɓo ɗo ha chaka ɓeɗo chiryi platji, kofiji, be goraji ndiyam.

Sing bod ɗoni ɗou waɗa talla on tou goɗɗo yotti laran sing bod ɗo makaranta on, yazid memorial academy nursery primary and scandry school.

Supa maket ɓeɗo sora biskitji be shakulet ji kala-kala, biskitni ɓeɗoo nyama on ngam nanugo belɗum hunduko ɓeɗo wanna bikkoi bo ha nder bolaji maɓɓe ɓe yada makaranta be biskitman.

Ɓingel debbo ɗo fauni wati pensirgawun, oɗo spaki gele mako jogi boro. pensiirgawun ni, dinki wol bongol on jeroɓe o naftira ngam vurtina paune, ɗo vo'ina ɓingel debbo sosai ha paune mako, ɗo voɗa sosai to o wati inde riga mai pensirgawon.

Wauru be guga do jooɗi ha kombi mai guugo dooni ɓe do naftira ɗum on yeɗu go ndiyam ha wauru ɗo bo dammugal suudu ɗo bo anassan adilla korido da windo penti sare mai bo, pich les maagol bo baleejum be didiwol danejun.

Mootaji, be mashin, be himɓeji do joɗi ha sera buwangol. Nda saibotwa nda ɗobo babal sorugo ƴebbam bulak maket mashin ɗoɓo ɗo dari ha gefe.

Mase ha nder feho, mase ni ɓe ɗo waɗa ɗum be marori on to ɓe dirɓi marori sai ɓe waɗa yis, sugar, ɓe baking powda, ɓe ɗo tamsa mase on nyama.

Oldi wadugo ha jungu, robe on watta dum ha jungu ngam fauna wada fashun.

"Gasa"ɓeɗo lotinga mo gasa mako on o waɗi shampo ɓeɗo loti namo gaasa mako mai on ha gumbal to ɓe loti gaasa mako ɗo laɓan tas ngam o wati shampo ha hore mako.

Paali urdiiji boodi supure ,paali urdii ɗo ɓe ɗo soora ɗi haa supa maket ɗo. To goɗɗo feesi boodi supure ɗo, haa ɓanndu mum, ɓanndu mum uuran nanta kisiri .Nde goɗɗo yesiti pat nanan belɗum haa ɓanndu.

Gasa ɗebbo ɗo ɗari on mori morɗi cuku juuɗum ha gasa mako. Morɗi mai bo manga manga. beɗo guri morɗi mai wuradi. oɗo mabbi kite mako wadi gaza ha geram mako.

Derkejo ɗo joɗi ha babal salu boi’ni gasa mako, gasaɗo oɗo vo’in ɗum waɗi stayel kala ɗiɗi, oɗo ɓorni rigawol ɓalejum.

Kookumba he`iinga ɗo jooɗi, haa nder pitet, koo kumba ɗooni ɗum ɓibbe leɗɗe no, boo nafa haa ɓanndu. Ɗo vo’itina ɓanndu soosay bo ɗo vo’itina gite.

Debbo ɗo dari fauni, ɗo maɓɓita mota, oɗo waɗi paɗe mako sandal ɓalejum, ɓorni kampala mako tu kolo, rabada maɓɓutugo mota jip.

Paali nyebbam, nyebbamni ɓeɗowuje ha ɓandu on ngam fo ongi laral ɓandu ɗigginan ɓandu waɗa ɓandu waɗa shaini ɗo loshon on.

Gasa ɓeɗo mori gasa mai sitayel boɗɗum, hori ɗum yeso ɓeɗo mori morɗi mai bo vamindiri ɓe jeri ɗum lahi lahi ɓeɗo hori ɗum fere ɗo hauti ha ɓe yummi diga bawo ɓe hori ɗum yeso.

Nder jirgi himɓeji ɗo joɗi ha nder mai gam dillugo jahale be mai, jirgi bo no himɓɓe andi ni jirgi ɗo fira ɓeɗo kuni tv maɓbe woɓɓe fere bo ɗo joɗi hoso hoto.

Fijoɓe bol ɓeɗo fija bol ɗo ngam jartunki ɓandu ɗo darin taska fijugo bol.

Silinda ɗoni ɓe ɗo naftira ɗum on ya waɗa gas haa nder mai wara hauta defa nyamdu be silinda mai to goɗɗo waɗi rifilin silinda mum waran defira nyamdu on be mai.

Maadi jamanu, maadiwoi may ni ,ɗum gidan sama on, ɓe ɗo penti maadi may, ndaa dammugal nastugo winndooji.

Mahol ɓe ɗo waɗi tayis haa mahol ɗo takki ngol, haa dow silin may bo candali. Ɓe ɗo waɗi tayis ɗo on, ngam haala peewol. To a waɗi tayis banni ɗo, mahol may hoɓɓititta.

Paali urnuki suudu andira ɗum be rum fireshina, be ɗo waɗa ɗum on to churɗe ɗo vurta bannin ɗo urna suudu sei nana suudu ma ɗo veli ɗo ura, ɗum boɗɗum masin ha naftirgu a laran suudu ma ɗo veli ko nde nde a nasti suudu pat ɗo ura.

Malmala ɗiɗi ɗo joɗi ha do plate, malmala ni nyiri on ɓe wadata ha nder leda ɓe heɓɓa ngam ta yawo fewugo, heɓa de ɓe nyamata pat ɓe tawa ɗum ɗo wuli.

Ged dammugal sare mangal, ged ɗo ni ɓe ɗo maɓɓi ta ɗum on motaji nasta ha sera mai, bo ɗon dammugal petel ɗo naftira ɗum nasta be kosɗe.

Golloje, golloje ni ɓeɗo gola ɗum on, amma ɓe settadow ɓe nyama bo nafa golloje mai ma ɗo wa’aɗa lekki ɓeɗo pusa ɓingel golloje mai fu nyakka kwakwa man.

Caaja, ɓoggol caaja ni ɓe ɗo wata ɗum on ha yite, ngam waɗugo caaji waya. Ɓe ɗo waɗa ɓoggol caaja man, ɓe ɗo waɗira pawa bank be mai, caaji pawa bank be mai.

Jawarin Yeriji Kala Kala je Facon, haɗo Yeriji Fere Judɗi Judɗ, Fere bo Manne, Fere bo Yariji je Mari Penda.

Tasaje roba. Tasajerobani ɓe ɗo naffira be may on hasare. Ɓe waɗan marori ha nder may, ɓe lota marori ha nder may. Ɓeɗo siga tatashe ha nder may vo, ina. Haɗonini tasaje robamai kalakala ɗon ping, liyt bulu, honda bulu.

Derke en ɗo taskiti dari ha ɗo woɓɓe be fere do ɓorni rigaji yelo fere bo ɗo ɓorni girin woɓɓe fere bo ɗo borni daneji. Ɓeɗo taska on ngam fijugo bol jarina ɓandu maɓɓe.

Boroji, boroji ni ɓe ɗo bakaɗum on booroji haɗo kala kala ash kolo, bulu, be ɓaleji jungoji boro mai bo she.

Debbo ɗo fauni dari borni kare boɗejum suddi gelemun, ha geleman bo don tocis bodejum bo do joki boru korwal bo ha bawo maku.

Tiivi vonniinga ɗo jooɗi haa leddi, Tiivi may ni ɓaleeji.

Bongoru, ɓe ɗo fauni bongoru ɗo on, be kofi. Ɓe penti ɓandu maajum. Nda pilaji bo ha bongoru mai. Ha les mai bo sok’awe. Ha sere mai bo, bongoru mai bo ɓe waɗi kofi.

Kampani ɓe ɗo mahi gidan sama be pentiwol danejo, Mota ɗo dari ha sera kampani mai, be windo be glas ha do gidan sama man.

Buhu marori, buhu marori ni ɓe ɗo sorra ɗum ha supamaket on. Marori bo ɓe ɗo ɗefa dum don nyama.

Korido, korido maini jamdi jamdije do ha sera mai be windo do bo lawol dum a bata je step gedan sama danki ɓalejum bo ɗo ha sera mai penti sare mai bo kish kolon.

Himɓe ɗiɗi ɗo dari, ɗo waɗi jompa be salla be gare, be hifinere ɗo wuringa, oɗo haɓɓi agogo ha jungo mako, hgotobo ɗo waɗa jompa be salla be finere oɗo fauni hifinere mai ɗo yadi be kare mako.

Ɗeɗɗo ɗo ɗari, mouri gasa. Oɗo wati yeri, beli rigawol ɓoɗejum. Gasa mako maini, oɗo moori ɗi moriɗiji zaneji.